Issi attuma naay miicees cora miizati maata moosona karethaykka miizaydeees booththaykka miizay deees ubbatikka.

Hayssan dumma dumma so meedosati beetosona hessatikka hareta, miizata qasseka guye bagara asati beetosona heegetikka dumma dumma mayo mayidda.